Daali jigéen yu xooñxu, tè andak sopeyak yu gudu, si biir, neekë xoñgu am ay binda binda.

Lii nak vaasu tuluk bu wekh chi suff neka silver, naaju chi marajj bu honha, tehgu chi kaw karoh bu njull ak wekh, chi ganawam nak mungy ameh socket kurang.

Sorwoh sowe bu tehgeh chii suff, bu bujaw am aiiy binda yu bleu, nak ngan chii, cii kanami siwoh sowe bii, nak ngan, nak ngan chi nak bu njull ak bu wekh, siyoh bii chi kaw amna jahpoh kai bu wekh kuberre bii tam aanda na bu wekh, bujaw ak aiiy binda yu bleu.